Aanafaalama oyendji ngaashingeyi iha ya limi we omapya gawo koonyala ashike ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule. Ethimbo lyoondima ngele lye ya piilya ohaya gumu po owala kashona yo taya kuthapo shoka inaayi pumbiwa shoka haku tiwa okuhelela ehumokomeho nani oshinima oshiwanawa.

Osino, oshimwe shomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa moNamibia, sho osha simama. Osino oyi li oshilimbo sha kalela po iinamwenyo mbyoka to adha moNamibia. Osino, oyi li koshimaliwa shetu shaNamibia na oyi li wo koshilimbo shoshilongo shetu.

Aanafaalama yoondjuhwa oyena po omukalo omupe paife, uuyuhwena ihawu kokele we koshikuku ashike ihawu tulwa metala enene moka mwatya uuyelele. Tawu kala tawu pewelwa mo iikulya nomeya. Muka ohawu koko nduno meendelelo e tawu kala oondjuhwa oonene.

Okashila okanamwenyo kamwe okawanawa. Okashila ohaka ningi egumbo lyako nomwiidhi ihaka pumbwa lela ehala olindji nenge ehala li li nawa. Okashila shaa mpoka ka mono pwa fa pwa gamenwa ota ka ningi po oshihadhila shako kutya opuli nawa ku ko ohaka tungu po oshihadhila shako e taka valele po omayi.

Ehumokomeho oshinima oshiwanawa, molwashoka muuyuni wopaife, aantu ihaa longitha we omake gawo okulonga iilonga iidhigu, ngaashi ando okuheya omwiidhi, aawo, opu na omashina gopashinanena ngoka haya vulu okulongitha.

Omuti oshinima shimwe shasimana kombanda yevi. Omuti ihagu tupe owala iiyimati nomizile dhokukala ashike momiti ohamu vulu okuza omiti dhokupanga omavo, omambo gokulesha, iipundi niitaafula yokukala omutumba.

Ombuga ombwaanawa oku tala molwaashoka oyina olwaala lumwe aluke. Koombinga dhimwe okuna omamanya ko kumwe kakunashaashike ngele oto tala omumbwalangandjo gombuga aguhe oguli owala molwaala lwa fa oluluudhe lolumwe olwafa oluyelele kashona.

Uuna kaapuna oontopa dhoshinanena. Aanamukunda ohaya longitha iiti, e taya dhiki ontopa, ndyoka ya taakana omulonga yu uka komulonga omukwawo. Shika otashi ningi oshipu opo aantu yomomudhilongoloko, ya kale taya taaguluka itaya ende momeya.

Namibia ehala limwe ihaa mono omeya ga gwana. Omuloka oha gu kala omushona, nomombuga iha mu mene owala iimeno oyindji. Uunamwenyo womombuga ongaashi omakoko, onkoshi nooshimbungu.

Nande ku na ondombe, oto vulu okuninga okandama koye komeya, moka to vulu ku tula oohi, to kala ho dhi pele mo iikulya, ngoye to vulu wo okukala to dhi kwata mo wu kedhi landithe, wu mone mo othewa yokwiikwathela.

Ombuga oyi na evi etiligane nogamwe gomomamanya ngaka geli mevi moka omanene, tashi ti evi lyomombuga kali na oonkondo ndhoka tadhi vulu nenge dhoku meneka oshimeno mulyo. Ombuga onene noyambugapala noonkondo.

Uuna omeya gomefuta ta gi idhenge komamanya ngoka ge li pooha dhefuta, oha ga ningi oomwaka nenge haga ningi omisa momamanya, shono tashi eta nduno omamanya ngaka ga tatuke go oga ninge omakololo.

Eshito oshinima shimwe oshikumithi sho oshiwanawa okutala oto adha pomahala gamwe puna oondundu ashike opwa mena iimeno po kapuna evi ewanawa nokumena iimeno ,to adha wo mokati koondundu muna omahala gamwe ina ga mena wo tu nande osha.

Omahala ogendji ngoka gomo Namibia oge li pevi ndyoka lya mbugapala, kaapuna omiti, kaa puna omeya, puna owala oondundu niikulumanya ya londakana. Shika otashi ulike kutya oshitopolwa oshindji shevi lya Namibia ombuga.

Omahala ngoka ga mbugapala, gamwe ogena oondundu. Oondundu ndhoka odhina owala uumwiidhi uushona, nohadhi kala tadhi monika nawa uuna dhakukuta. Omwiidhi ohagu kala omwaanawa okutula nenge okutala methano.

Oohi oshimwe shomiikulya ya simana. Oohi odhi na iitungithi lutu. Oohi odhi na omagadhi oshowo oohi odhi na omoogo ngoka omalutu getu ga pumbwa. Ino kala omuntu wa suwaka lya oohi, landa oohi.

Omahala ogendji goku talelapo ogii kalekelwa geli kokule naantu no nomayogelelo ,ngele owa hala oku katalelapo ehala inoya pwaandoka lyili mokati kaantu ashike inda kokule, gwee wuka mone nkene eshito lyoopala, gweye wukamone nkene uuyuni hawukala wamwena.

Ombuga hayo lela ehala lyokumena iimeno. Iimeno mbyoka hayi mene mombuga ohayi kala iifupi niishonashona molwaashoka ombuga ihayi mono omuloka gwagwana ngoka tagu vulu okweeta omeya gawape okunuwa kiimeno yoyikale yaziza.

Uuna to tungu egumbo lyoye, oshiwanawa ngele toli kaleke kokule naantu nenge momagumbo omakwawo oshowo omakudhilo galwe , opo owala aakwanezimo yoye taya vulu okuvululukwa nenge okukala megumbo mu na eimweneneno. Molwaashoka omakudhilo kage shi lela omawanawa tse atuheni katu ga hole.

Oofaalama dhokumuna oohi odhindji, ohaye dhi tula moondoloma moka muna ominino dhomeya gayela . Moondoloma muno ohadhi pelwamo iikulya, omiti. Uuna dhakoko nenge dhaadha okuyuulwamo, ohaye kedhi landithapo.

Omahala gwokutalelapo ogendji ogeli kombanda nenge tutye ogeli mookamba moka haga kala taga monika nawa pomahala ga gamenwa, olundji oto adhapo puna omiti dhomizile po opo opalekwa nawa

Omeya oga nika oshiponga. Ohaga vulu okutatula omamanya e taga ningi uumanya uushona. Omeya ohaga vulu oku kungulula omamanya. Omeya otaga vulu okuhoka emanya etali kala lyatya ombululu.

Oondombe odhindji dhoohi ohadhi kala dhina omaludhi goohi dhayooloka, ngaashi oohi oontiligane, oohi oonshunga noohi oontokele. Ndhika ihadhi monika naanaa menenevi Africa ashike ngele owayi kenenevi Asia otodhi mono.

Uunafaalama oshinima oshiwanawa molwaashoka omunafaalama ota vulu okutsika omiti, ye taka landitha i imonene mo oshimaliwa.

Oonyanga oontiligane odho dhimwe dhomiitungithilutu nenge iikwamboga mbyoka ya simana. Onyanga ontiligane otayi ku gamene komukithi goCorona. Onyanga ontiligane otayi ku telekele omahoka omawanawa.

Omiti ohadhi zi iinima oyindji, omuti ota gu tupe iiyimati yokulya momuti ota mu vulu oku hongwa ombete yoku lala, oshipundi shoku ka la omutumba, oshitaafula shokulila oshowo omakende goku edhila nenge goku siikila egumbo.

Omambakumbaku ngashi ngika ogena omayego gayooloka, monale aantu okwa li owala yeshi omayego go ku lima, ashike paife okwe ya omayego go ku kuna, omayego go ku helela, omayego go ku teya.

Ombuga yaNamibia ehala limwe lya mbwalangandja noonkondo. Ombuga kayi na omagumbo, kayi na omiti, kayi na omeya naamboka to adha yeli mombuga oyeli mo ashike kaayena mpoka taya kala shaashi omahala gokukala oga pumba.

Omahala ogendji gokutalela po, oge na oondombe dhopashinanena. Moondombe dho pashinanena oha pu kala pena omatala goku vululukilwa. Omatala ngaka ogendji oha ga kala ga longwa miinima yomomiti nenge ga ningwa moopalasitika.

Ombuga, ya tya omumbwalanga gowala. Kamu na nando omusati gwasha, kamu na nande omungaalipi gwasha. Ombuga kayi na iinamwenyo, nando oyo tuu mbyoka yoonkoshi noonduli aawo. Shapo omakoko nuumenye uufupi.

Omashina ogendji gopashinanena ngoka haga longithwa muunafaalama ohaga vulu okutsika iimeno e taga kala taga tekele iimeno nuuna iimeno mbika ya koko omashina ohageyi tudha mo noku yi tsika mevi.

Uuna wa hala okuninga oshikunino shoye megumbo, onawa ngele toshi tula mothaila ondjelele. Othaila ondjelele ohayi vulu oku pitila oonte dhetango ndhoka tadhi kokeke oshimeno shoye nenge iikunomwa yoye . Othaila ondjelele nayo ohayi kaleke omeya nenge hayi keelele omeya ogendji kaa gaye kiimeno.

Ngele owahala okumona eshito lyaNamibia nkene lyatya, talelapo iitopolwa yokominkulofuta, nenge iitopolwa hoka kwa mbugapala. Oto kala wa kumwa no wafuuka, okumona eshito nkene lyatya.

Oondjuhwa oshinamwenyo shimwe oshiwanawa no shipu oku tekula. Oondjuhwa shampa owala to dhi pe omeya, todhi tula pehala mpoka tadhi vulu oku kala tadhi peta peta nenge to dhi tulilepo iikulya oshili owala nawa.

Uudhila uunamwenyo wumwe wa kotoka. Uudhila ohawu valele omayi gawo pombanda puule wa ningila kutya kapuna ngoka taadha po a yonagule po oshihandhila shawo nende akuthe po omayi. Uudhila wumwe ohawu ka nyanga tawu etele uunimona wawo nenge uudhilona wawo iikulya mbyoka wamona.

Omahala ogendji goma talelepo kageli naana nomaki kaantu ,oge li poma hala giikalekelwa ngoka gaga menwa elalakapo opo aatalelipo yeye ya vululukwe yo yakale wo nenge yaninge omasiku yeli kokule nomayogelelo.

Opo waaha kanithe oongombe dhoye tula owala ongombe dhoye uupapa wa faathana , kokapapa koongombe dhoye shampa owala wa shanga ko edhina lyoye nonomola yoye. Uuna omuntu a toola nenge a tsakaneke ongombe yoye ota vulu e ku dhengele nenge e ku konge moradio.

Omashina gokutekela iimeno ihaga vulu okulongithwa koonyala. Ohaga longithwa nuunima nenge uukonakoni wokomake hoka hotl yhindi kombande , omeya e taga tameke okutondoka ga tekele iimeno.

Uuna wahala okukatalelapo nenge okuvulukwa. Ino hogolola unene ehala ndyoka lyili mokati kaantu. Inda momakuti mwiya, koofalama hu kuna omahala gi imwenena, nogeli kokule naantu.

Ngele owahala okumona eshito nkeno lyo opala talelapo oondoolopa dho komunkulofuta dho mo Namibia. Oswakopo nombaye oshowo oliindili. Oondolopa ndhika oha dhi kala tadhi monika nawa, na unene omo moka mudho muna evi lya tsakanena nefuta.

Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo omwa kala uudhano mbono hawu dhanwa koomeme nootate hatu ti ondhelela nenge ondilimani. Ondilimani ohayi dhanwa kaantu ye li yaali ye li mondambo ngu tazi mo ngu tayi mo.

Ngele owuna okandama koohi onawa uuna oohi dhoye dha koko wu pombemo omeya shika otashi ku ningile oshipu oku yuulamo oohi, nuuna wuna aatalelipo otaya vulu oku mona kutya mondombe yoye omuna oohi. dho ludhi luni.

Ompanda, oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga, sho oshi li woo shimwe shomiinamwenyo yagamenwa moNamibia. Oompanda odhatya uuniga uunde, naali yomayego goompanda oha yeya taye dhi kutha omayego gawo, ashike ngele oya kwatwa kopolisi otaa mangwa po.

Miiti ohamu zi iinima oyindji, oha mu hongwa oosikopa dhokutulwa iinima, ohamu hongwa iipundi niitafula, miiti ohamu longwa omitenge dhokutunga omatungo, iitenga yokulila nosho woo omatemba gokulila iimuna.

Oolabola odhindji ohadhi kunu iimeno muunima uushona. Muupoto moka omo nduno hayi kuthwa yi ka tsikwe mevi, yo yi vule okumena, yi teywe.

Oondjuhwa dhomakondombolo odhi na oshinakugwanithwa shokuvalitha oondjuhwa oonkiintu omayi. Ondjuhwa yekondombolo ohayi kala oyo omukuluntu goshikuku shoondjuhwa molwashoka ohayi igi.

Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshiwa nawa, oshi nambili, ashike kashi hole okuhindwa. Ngele owahindi ondjamba ota yi vulu okukutidha ndele ta yi kudhipanga nokukufumbika. Ondjamba kayihoke omakulunguto nomawelelo.

Oondundu odhindji dhoka dhili po munkulo gwefuta, ihadhi kala lela dhi na omamanya geli kumwe. Molwashoka ethimbo omamanya taga dhengwa komeya go mefuta, ohaga tatuka e taga kala miitandu oyindji.

Aanafaalama yopaife oya kotoka noonkondo ihaya longitha we evi ano taya thikile ashike taya kunu ashike oyeli haya kunu moofaambulika dhoka dhopashinanena hadhi kokitha iimeno mbala.

Aanafaalama yomiilongo yimwe unene tuu hoka ku na uutalala nomvula hayi kala onene ohaya longitha omatala. Momatala moka ohaya kunu mo nduno iikunwa yawo omo ya ninga oofola yo ta yeyi tekele, shika ohashi gamene iikunomwa yawo kombepo nokomvula.

Aaanafalma oyendji oya kotoka ngashingeyi, oondombe dhomeya oyedhi tungila nenge tutye oyedhi tula omankolo ganingwa miiti eta ya tula ko oshipa, shika osha ningilwa okalyampombo na mboka haya yoonagula iinima yaantu kaye yi yoonagule po.

Aanafaalama yanakanena oyeli yeshi dhenga mo, ihaya kunu we nenge yatekele iimeno yawo koonyala ohaya longitha oopayipi, noopayipi dhika ohadhi kala dha tsikinikwa kopayipi yimwe onene ndjoka ta yi yipe omeya.

Omahala goku talela po ngoka geli komunkulo gomulonga, oge li kombanda yokavi nenge tutye yokandundu kevi, hoka keli mokati komulonga. Kehala huka oto kala wa kuminwa ko oku kala ko molwaashoka, sho ngaa to katya kombinga huka omeya, ko kombinga hwiyaka omeya.

Ongolo oshinamwenyo oshiwanawa okutala , sho ohashi nyanyudha. Omuntu ngele oweshi mono otokala wakumwa kutya ano oshinamwenyo shika oshathanekwa komuntu nenge oKalunga ngaa ashita. Ongolo oyo mezimo lyoondoongi , yina omayala omatokele nomaluudhe.

Aahalithi yomuuyuni wopaife oya kotoka. Monale aantu oyali owala haya kanga uukuki momagadhi, ihe mopaife aantu ohaya mbaka iikuki momasiga. Oshikuki ohashi mbakwa e tashi tulwa uungala shi kale tashi monika nawa, e tashi ka landithwa.

Uuna omunafaalama a likola omatama ohega tula nduno miimbamba mbyoka tayi ka endithwa komashina, opo gaka yogwe go ga vule okupakelwa gaka landithwe koositola dhopopepi.

Oombelewa dhuunamapya miitopolwa oyindji yoshilongo shaNamibia odhi na opolohalama yokupulula omapya taya longitha embakumbaku. Embakumbaku ndyoka ohali longithwa nduno kepangelo nenge komuniilonga a tulwa po, ngoka he li sile oshimpwiyu.

Aanafalama oyendji kaye naanawa uushinda oshoka pokati komagumbo nomagumbo gayakwawo ope na elaala enene. Aanafalama yamwe unene mboka ya tungila moondundu oya ninga omagumbo gawo omahala gokuvululukilwa nokutalelwa po kaantu yokondje yiilongo.

Oofalama odhindji ndhoka ha dhi kunu iikunomwa yadho nelalakano lyokulanditha, oha dhi longitha omashina gopashinanena oma nene opo ga vule okuya kwathela mokulonga omapya. Molwaashoka omapya gawo oha ga kala omanene, noonkondo dhomuntu ita dhi vulu oku ga longa.

Omahala gokutalela po ogendji ihaga longitha olusheno ashike ohaga longitha oonte dhetango nenge tutye olusheno lwoketango. Shika ohashi eta opo omahala ngaka ga hupithe oshimaliwa oshoka olusheno olu na ondilo.

Ngele owa mono ombaapila yokuhinga omambakumbaku omanene, ongoye omuntu gumwe wa longa oshilonga sha simana noshiwanawa muuyuuni muka. Molwashoka aahingi yomambakumbaku oya pumba yo iha ya monika nuupu.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya kotoka noonkondo, ashike kayi hole okuningilwa oluhindo lwa sha. Ngele owa hindi ondjamba, otayi vulu yi ku monithe oshiponga, yo yi ku dhipage wo tuu. Ngele ondjamba oye ku yonene nenge oye ku ningile omuyonena, ohayi fulu elambo, e tayi ku fumvike.

Muuyuni wonena aantu ihaa mono we iihuna oku kala momapya oowili odhindji, omolwaashoka okwa longwa iipululo yopashinanena mbyoka oyindji hayi longitha olusheno nayimwe ohayi vulu okunanwa koongombe nenge kuusino.

Aanafaalama yomuuyuni wongashingeyi oyakotoka, ihaye etha iimeno yawo yi se kuutalala nenge yi dhengwe ketango sha piitilila, shika ohaye shi ningi mokutula othayila kombanda yiimeno, tayi kala yi isikilila nuuna ya koko ohayi kuthwa ko.

Ondjamba yomombuga aluhe ohayika ontokele , molwaashoka mombuga kamuna nana evi lyatuta. Mombuga ohamukala muna ombepo nombepo ndjika shampa ta yi pepe ohayi kiidhenga koshinamwenyo no hayi tokeke oshinamwenyo .

Ngele owuna okandombe koohi oshiwanawa wukale hoyogo mondombe yoye yoohi ethimbo nethimbo, shika otashi gamene oohi dhoye koombakiteli dhomomeya, etokala wuna oohi ombwaanawa dhayela nawa molwaashoka odhaza mondombe yina omeya gayela.

Aanafaalama mboka haa monu oohi, ohaya vulu okutula oohi dhawo moothaila shampa ashike tatulamo omeya. Moothaila moka ohayedhi pelemo nduno iikulya , etayidhi konaakona ethimbo nethimbo nuuna dhakoko ohayedhi kuthamo dhika landithwepo.

Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo ya gamenwa moNamibia. Onkoshi oya nika oshiponga noonkondo notayi vulu okweehameka omuntu, onkene onawa ngele to ka talela po omahala ngoka ge na iinamwenyo, wu kale owala kokule nenge wu kale mosheenditho uuna mwa mono oonkoshi nenge mweya pehala mpoka hadhi kala.

Aanafalama oyendji ohaya sile oohi dhawo oshipwiyu ngele Kaye namo oondombe ohaya landa ooplastic etayedhi tulwa mominkanka dhoka yatunga yoyene nokonima ohaya pombele mo omeya etaya tula mo oohi.

Omashina gokutekela iimeno mbyoka ya mena momatala ohaga kala ga kogekwa kiitenda yokwakola yi li mombanda, go taga shamine nduno omeya gu uka pevi, taga zi kombinga yimwe, eta ge ki idhenga kombinga onkwawo; yo iimeno ayihe tayi tekelwa nee.

Aantu ihaya limi wee omwidhi koonyala opuna okashina kokumwiitha omwiidhi hoka hakalongo meendelelo omutu oho tula mo owala omahooli ko otaka longo nokuli iilonga mbyoka, pompito dhimwe iilonga yali tayi kukwata oowili ndatu ,otayi kwata wala oominute dhontumba okumana.

Mbakumbaku eshina lyopashinanena lyeyako lyuuviteko nenge tutye ohali hupitha ethimbo. Embakumbaku ohali pulula uule woowili shivulithe epya tali helelwa koonyala kaantu shono shili tashi kwata omasiku gwontumba.

Ngele owa hala okumuna oohi odhindji, tunga uundama owundji e to kala ho pele mo oohi dhoye iikulya. Pokati kuundama oto ningi po uuntopa nenge uuntawulula uunene mpoka to vulu oku enda uuna to ka pa oohi iikulya nenge to ka opaleka muundombe.

Omahala gokutalela po ogendji oga tungwa ge na omahala ge li pombanda, mpoka aatalelipo taya vulu okulonda ya ye ya ka tale nkene etango tali ka pa oyana. Omahala ngaka ogendji ohaga kala momahala mpoka mu na oondundu nomiti dha ziza nawa.

Momuthigulwakalo gwAawambo omu na oshituthi hashi ithanwa olufuko, hashi dhwanwa unene kwaa mboka ye li koshitopolwa shokuuninginino. Moshituthi muka ohamu kala aakadhona taa piti etanda taya zi muugundjuka yu uka muumeme.

Omahala kokutalela po gamwe oga opala nawa oto adha ge na uundunda wokulala watya uupeleki wa za momwiidhi wa tatwa nawa notawumonika nawa. Momahala gokutalela omu na omiti dhomaludhi ga yooloka ndhoka hadhi eta omizile osho woo ohadhi vulu okukala dha gondjwa kaantu.

Uuna omvula ya loka oondombe niishana ohayi kala yuudha omeya, noohi ohadhi kunguluka okuza kiishana yimwe tadhi yi kiishana iikwawo, shika ohashi eta nduno aantu ya mone omuloka gwa gwana nenge ya mone oohi odhindji.

Aanafaalama oyendji ohaya longo nudhiginini okusila oohi dhawo odhimpwiyu ,ohaye dhi tula nduno muundombe nenge taye dhi fulile omalambo e taya pombele mo omeya yo taya tula mo oohi ohaya kala nduno taye dhi pe le mo iikulya opo dhi Koke.

Ombuga yaNamibia ihayi mono omulokwa ogundji, onkene iimeno mbyoka hayi mene mo ihayi kala iile nenge oyindji, molwashoka kamu na naana evi tali vulu okukwata omeya nenge evi li na uuhoho tali vulu okumena iimeno.

Oshiwanawa ngele to thigi po oomwaka pokati koofoola dhoye uuna wa kuna iimeno yoye moshikunino. Elalakano oshi ku ningile oshipu uuna to tekele iimeno yoye nenge toyi likola ko.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo ya kotoka noonkondo. Uudhila owushi kutya aatondi yawo oolye nohawu kala tawi igamene ethimbo alihe, ndali ndina okutumbula uuna okadhila kaadhikwa keyoka ohakeli shomona ko takeli yaga opo kaaheli monithe oshiponga.

Moombuga dhaNamibia odhindji ohamu kala muna omaludhi guunamwenyo wa yoolaka. Shimwe sho oshinamwenyo hashi kala mo , oshimbungu shoka shilomo mezimo lyiinamwenyo yanika yafa oombwa. Shimbungu oshina omayala omaluudhe ,sho ohashi kala shatya elaka lya pitamo.

Ngele owahala oku inyanyadhu inda pehala lyomatalelepo ndjoka lili kokule naantu nomakudhilo . Momahala muka oto adhamo omiti dha yooloka, uundama wokuyoga nayilwe mbyoka inoyi mona nale

Uuna wu na okandombe koohi oshiwanawa opo wu kuthe onete e to kuthako iiyagaya mbyoka hai kala ya kangala kombanda yomeya, opo oohi dhi vule okufudha nawa dho dhi mone oonte dhetango dha gwana dhodhi koke dhina iitungithi ya gwana

Muuyuni wa nakanena aantu ihaya kunuwe koonyala oku na uushina wokukuna, okashina kokukuna okatya okambamba moka hamu tulwa oombuto e taka tulwa mevi pokati kofola haka undulwa owala mbali lwaali ko otaka tameke oku kuna.

Aanafaalama yoohi ohaya kala yakuminwa oohi ndhoka haya adha moondombe dhawo molwaashoka dhimwe ohadhi kala oonene dhi thike pokwaako komuntu ,wumwe ohawukala uushona ashike shasimana okumonamo oshimaliwa moku landitha oohi .

Uuna aanafaalama yateya iilya yawo ohayeyi aneke nokuyitula poothayila opo yidhengwe koonte dhetango yo kayi kwatwe kuupuka mboka tawu vulu okuyiyonapo uuna tayi Kaya miigandhi . Ohayi tulwa nduno kohi yetango nenge ya enekwa petango oowili dhontumba opo yikukute nawa.

Ombuga yaNamibia ehala limwe lya mbwalangandja noonkondo. Ombuga ihayi mono lela omuloka ogundji. Ashike ngele owa yi mombuga owu na oku sa ombepo, shaashi ohamu kala mu na ombepo tayi pepe ya pitilila, shaashi ka mu na lela omiti dhokukaleka ombepo kokule.

Okumuna Oohi oshinima shimwe oshipu noonkondo molwashoka oho kongo owala ehala mpoka to ningi okandombe koye ngele kuna ondombe nale yomeya. E todhi tuli lemo iikulya, todhi tuli lemo omeya to kala ho yogo mo nenge to pombo mo omeya opo wudhi kwate mo uuna dha koka.

Uuna tokata talelapo ehala lyoku vululukwa, onawa uka ende mokandombe koku yoga kopashinanena, uundombe wo ku yoga wopashinanena ohawukala watya omeya gayela notagamonika nawa, nopopepi nawo olundji ohapu kala puna ookila dhokutalaleka hadhi longo koonte dhetango.

Ngele owa hala okumona eyopalo lyombuga, talelapo oombuga dho moNamibia. Oombuga dhika odhina omaludhi gomiti, ohadhi kala dhina omaludhi giinamwenyo, ohadhi kala dhina uuwanawa. Uuna wuli kokule, oko owala wa hala okutala koombuga dhaNamibia.

Ngele ku na oonani, ino pumbwa lela oku sa oshimpwiyu oshindji. Molwaashoka muuyuni wopayife omu na omashina ngoka haga longo komahooli, go ohaga pula, ge na oonkondo dhi thike nenge dhi vule pwaandhoka dhoonani.

Miilongo mbyoka ya huma aantu ohaya longitha omashina oku konakona iikunomwa yawo, eshina ndika ohali tekele, tali teya, eta li kuthako uupuka mboka wuli poshimeno, nuuna lya koneke kutya shimwe sho miimeno oya tulako oha li lopota.

Oshitopolwa oshinene shombuga yaNamibia, oshina omakulumanya giilonda. Omamanya ngaka oho hala kutya ogatulwa po komuntu ashike eshito lyo lyene. Omamanya ngaka ohaga kala taga monika nawa naatalelipo ohaye ya okuga tala.

Ngele owahala okumona eyopalo lyoshilongo Namibia onawa wushi talelepo thimbo omvula yaloka. Molwaashono oondundu ohadhi kala dhaziza nawa nomiti ndhoka dha mena kudho ohadhi kala tadhi monika nawa noondombe ohadhi kala dhuudha omeya.

Oohi dhookashushu odho dhimwe dhomoohi ndhoka hadhi munwa kaanafaalama yopaife omolwaashoka, ihadhi kalapo okukoka. Oomwedhi owala ndatu ngwee otoyi nale wuka kwatemo oohi dhoye wukalandithe, wuvule wo oku imonena sha shomondjato.

Aantu yamwe mba yena omahala omanene gaandjuka nawa oyena iikuku yoondjuhwa iinene, moka to adha mo muna noondjuhwa dha konda nande opethele. Oondjuhwa ndhika ohadhi pelwa mo nduno iikulya, hadhi pelwa mo omeya dho odhili kokule nenge odhili megameno, kokule niinamwenyo mbyoka tayi vulu okudhi longela omuyonena.

KOsiwakopo oku na efuta ndjoka lya tsakanena noondeina, ko oko nee haku ya aatalelipo oyendji yo kiilongo nokiilongo, ta yeya oku tala eopalo lyuushitwe wo moNamibia.

MoNamibia omuna ondundu yi ikalekelwa ndyoka ya longwa po yafa oshitafula, ondundu ndjoka okuna kashona yife ndjoka yili puushinda longa South Africa ashike hayo nana lela.

Ombuga ehala limwe lyambwalangandja noonkondo, mombuga kamu na iinamwenyo, mombuga kamu na iimuna, mombuga kamu na iiti nenge tu tye omiti dha mena mo. Ombuga ohayi kala owala yambwalangandja yatya owala uumuti uushuushuuka nombepo oyindji hayi pepe.

Oohi ohadhi li iilya niikulya yawo yiikalekelwa nenge olushi lwapya. Oohi dhika ohadhi vulu oku kala dhili mokandombe nenge mothaila shampa owala muna omeya tadhi hupu etadhi koko dhivule okuliwa.

Uuna ethimbo lyokukwata oohi moondombe lyathika, mwene gwondombe oha vulu oku ithana kuume ke, nenge omushiinda she, eye e mu kwathele yo ya vule okukutha mo oohi ndhoka dha koka nokuliwa nenge nokulanditha.

Muuyuni wopaife omuna omashina ngoka haga longithwa okukondolola iimeno ngele tayi koko. Omashina ngaka ohaga vulu okutsika noku teya iikunomwa, ogendji ohaga longo pehala lyaantu.

Aanafalama Paife ohaya landitha uumeno mbuka ya tsika momagumbo. Uumeno mbuka ohawu kala omaludhi gomiti yiiyimati ngoka taga vulu okulandwa kaantu etaka tula momagumbo gawo nayo ya kale yena omiti dhayo yiiyimati.

Omambata oohi dho ludhi lwoo kashushu ndhoka hashi kala momeya. Uuna dha kwatwa ohadhi tulwa nduno po mutenya, dhimwe tadhi ku kutikwa, dhimwe tadhi ho gololwa mo dhi ka landithwe. Noo kwawo ngele opuna dhimwe dhina omwenyo ohadhi shu nithwa mo meya.

Aanafaalama yopaife ohaya landitha omiti dhayoolokathana ohaya kutha nduno uunayilona e taya tula mo evi nosho woo oombete nenge nditye oonkenya otaya kala taya tekele mo ethimbo kehe nongele wamene nawa oha ye wulanditha po kaantu mboka ye wuhala.

Aanafaalama yoohi ihaa longo naanaa nuudhigu molwaashoka, aluhe ngele ohaazi popepi muundombe muundombe moka omo owala haa tula oohi dhawo shampa owala tayedhi pelemo iikulya yotayedhi netemo uuna dhakoka dhigandje ompito kuuhi uushona nowuvule okukoka.

Omahala agehe goku talela po ogeli momithitu, moondundu oshowo moombuga, kokule naantu, nomakudhilo. Shika ohashi kala sha pandika kaataleli po molwaashoka oyendji ohaye ya oku vululukwa po, inaya pumbwa omakudhilo.

Uuna to kunu iikunomwa yoye nenge to ningi okakunino koye, oshiwanawa ngele to ningi oofola, yo ofola tayi kala nduno yi na iikunomwa yawo ya yooloka Mumwe ngele owa tula mo omatama, mokakwawo to tula mo uunyanga, okakwawo to tula mo uunawandesha nosho tuu.

Uuna omatama goye wegakuna eta gakala inaagatulako uule wethimbo, oto vulu okuga tangela kiiti hoka taga mene geendjelela guuka pevi. Nokonima ohaluka iiti mbyoka nenge iitayi mbyoka yatya oosheno oyatulako oongala noshiyimati shetama otashi kala shamenako.

Monale aanafalama oyendji oyali owala ootate ashike muuyuni wopaife oomeme nayo aanafalama, okuza ngaa kuunafalama wiinamwenyo, uunafalama wuunamapya nuunafalama wiikwaamawawa oshowo uunafalama woohi.

Ombuga yo yene kayina nana omiti dha gwana nenge nditye omiti odhindji molwashoka mombuga ihamu mono omuloka ogundji mo kamu na evi ndjoku talama omeya ando iimeno yimene. Ombuga oya mbwalangandja unene nehala limwe olindji lyomulo olina omamanya owala.

Oondundu dhomoNamibia oombwaanawa oku tala ngiini ? Indapo utale omvula yaloka etotala nkene iimeno yaziza yaziziyala nawa yo opaleka oondundu nongele owe engene popepi oto kumwa nkene eshito lyo opalekeka.

Oku muna oohi oshinima shimwe oshipu noonkondo, shaa owala wu na ondombe nenge wu lande ondombe yoshifagafaga ete tulamo omeya noohi dhoye. Oto kala owala hodhi pe iikulya ngoye to opaleke omeya opo dhaa hakwatwe komikithi dho tadhi indjipala nawa nduno.

Aanafaalama yomatama oye gi ilonga noyeshi nkene haga silwa oshinpwiyu. Paife ohaya kutha iiti etaye yi dhike moofola hoka haya magele ko ositayi shetama. Oshitayi shono ohashi koko nduno sha lamba okati nopo mpoka, noshimeno ohashi tulako iiyimati.

Oondombe dhoohi odhindji ogadhi kala dhina omakako onkene aanafalama yoohi ohaya kutha uunete taya yogoko omakako ngoka kombanda yomeya gamwe ohaga vulu okupewa oondjuhwa nagamwe ohaga vulu oku tulwa piimeno.

Muuyuni wanakanena oku na omashina gokuteya, gokukuna, gokukonakona iilikolwamo nomashina ga yooloka shika osheetwa kehumokomeho. Aantu ihaya longo we koonyala ashike ohaya longitha owala omashina.

Aanafalama yamwe mboka kaayena omadhiya momagumbo gawo, oya longitha iiti tayeyi dhike mevi taga kogekeko oothayila elalakano opo othayila yi kale yathikama nongele yatula mo oohi dhawo dhi kale dhamanguluka oku yoga momeya.

Pethimbo ndjika lyomvula, shampa we ende pehala pu na oondundu opo owala wa hala okukala. Wu tale eopalo lyoondundu nankene iimeno mbyoka yili yakundukidha oondundu yamena noya ziza nawa.

Uunafaalama woohi uuwanawa. Oohi ngele odha ningi ethimbo momeya, ohadhi vulu okukoka sigo tadhi kala dhi thike puule wokwaako komuntu, nenge dha pitilila po. Oohi ndhika ohadhi kala oombwanawa nokukukutika, opo dhi ka landithwe, nenge dhi liwe dha kukuta.

Miiti ohamu hongwa iinima oyindji, iitafula yokulila , iipundi yokukala omutumba, oombete, omitengi dhokuninga iipeleki, osho wo yimwe yomiiti ohayi vulu okuhongwa etayi ningi oolama dhomasipili.

Eshito lyomoNamibia otali ku kumitha noonkondo. Omahala gamwe gomoNamibia oge li moondundu, ashike ngele owa konakona oto mono kutya pooha dhoondundu mpoka opu na evi ewanawa tali vulu okumena nokukunwa iiyimati.

Ngele wa hala oku muna oohi dhoye, oshiwanawa wudhi tule mehala lya andjuka moka tadhi vulu oku kala tadhi fudha nawa, dho tadhi mono ombepo ya gwana, dho otadhi toshwa ketango lya gwana. Oohi kadhi hole lela pomahala ga thinana.

Muuyuni wopaife, oshiwanawa okukala wa kotoka, molwashoka uunafaalama kawu li ashike mepya, ashike aantu paife otaya ningi wo oofaalama dhoondjuhwa, moka ye na omaludhi goondjuhwa, taya imonene ko omayi, taya imonene ko onyama, taya imonene ko oshimaliwa pakulanditha oondjuhwa dho dhene.

Iikunino yopaife elalakano lyawo oku ninga oshimaliwa. Aantu paife ohaya tsike oongala nomaludhi giimeno mbyoka hayi kalandithwa kwaamboka ya hala oku opaleka omagumbo gawo, oombelewa dhawo nomahala gokutalelapo.

Uutana ohawu kala tawu monika nawa pethimbo lyomvula, molwashoka omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa, nogwa tya iipalutha oyindji mbyoka tayi ondokitha omalutu gawo, tamu gwedhwa wo omahini ngoka hawu mono kooyina. Ohawu kala shili woopala.

Oofaalama odhindji moNamibia odhina omaushiinda geli kokule, omolwaasho oofaalama odhindji odhili momahala goondundu nevi lyoku meneka iimeno olya pumba. Onkee ngele omunafaalama okwa mono ehala mpono a panda opo nduno ha tameke oku ninga egumbo lye.

Aamafala yii kwamboga, ohaya longo nuudhiginini, no haya longitha omadhiladhilo gayo. Ngaashi ngeyika oomboga ohadhi menethwa mo matala. Omatala ngoka ohaga kala omanene ga siikilwa, ga gamena iikwamboga opo yaa haya nepo kwaamboka taya endepo.

Uuna omvula ya loko iishana ohayi kala yi na omeya ogendji. Omeya gamwe ohaga kungu luka gu uka kiitopolwa mbyoka ya silukila shino ohshi ithanwa taku tiwa efundja. Efundja ohali kungululapo omagumbo, ohali kungululapo omamanya, nomapya nohali vulu oku dhipaga iinamwenyo nenge aantu.

Oondundu ohadhi kala tadhi monika nawa uuna omvula yaloka naatalelipo oyendji oha yeya kiilongo yetu opo ya tale eopalo lyeshito nkene lyili, taya tala oondundu niikunino yinamwenyo.

Talelelapo ehala lyokuvululukilwa lyo popepi nangoye nenge ndjoka lyili kokule, molwaashoka komahala gokuvululukilwa oha ku kala iinima inooyi mona nale. To mono nkene uushitwe wuli wa nyashuka nota wu monika nawa.

Omahala ogendji gokutalela po oga tungwa ashike miiti mbyoka ya za meshito nenge tu tye miinima yopashito ngaashi iipeleki yayo ya ningwa noomwiidhi osho woo omitengi dhayo dha ningwa miiti.

Ombwa oshinamwanyo shi hole omeya noonkondo, ethimbo aluhe ngele opuna omuloka oha yi ivundu momeya opo yi ikuthe eepupyu. Ombwa oyi hole omeya yo kayi hole omutenya.

Uuna aanafaalama yoohi ya mono kutya oohi dhawo odha ninga mo ethimbo moondombe, nodha koka, ohayi ithana aakwanezimo, aashiinda naamboka yomomudhingoloko gwawo, yeye ya kwathele moku neta mo oohi. Shampa nduno yedhi nete mo, ohaye dhi tula komutunda, taya hogolola ndhoka taya ka landitha naandhoka tadhi shunithwa momeya.

Mombuga omuna wo oondeyina dhomavi ngoka haga igongele, ngele owuli mondhila nenge tutye mokadhagadhaga totala pevi otohala kutya iinima mbika oya tulwapo komuntu ashike eshito owala lyo opala tali monika nawa.

Aanafaalama yamwe ohaya ka landa uuhi uushona kwaamboka ye na nale oofaalama dhoku muna oohi oonene. Taye wu kutha nduno, taye wu tula muundombe opo wu vule okuvalathana wu ninge oohi oonene, ndhoka taya vulu oku kala taya landitha nenge taya li pamwe naanegumbo lyawo.

Oondundu ohadhi kala tadhi Monika nawa pethimbo lyomvula molwaashoka uuna wuli kokule we dhi tala iimeno mbyoka yakundukidha oondundu ohayi kala ya ziza nawa nokudho owala ho kala wahala okutala. Oondundu kadhina lela iimeno oyindji oyimwe owala hayi meneko.

Aanafaalama oyendji ihaya longo we nuudhigu. Ohaya tula omambakumbaku momapya gawo. Mbakumbaku ohayi mo owala oowili mbali ndatu ye okwa mana yo aantu otaya yimo yakakune nolundji epya ohali longwa ashike lumwe mesiku.

Ombuga ehala ndoka lya mbwalangandja noonkondo, kamuna nande omiti dhasha, kamuna iihwa nomagumbo itoga mono mo oshoka mombuga ohamu kala muna omutenya ogundji mo itamu vulu okumena iimeno.

Ngele wa kutha mo oohi mokandombe oshiwanawa ngele todhi opaleke nenge to shuna mo ishewe dhimwe dhi vule oku koka opo kaadhi hule po. Oohi ngele wedhi limo adhihe mondombe nena oto ningi omuthigona.

Omandiki gokunongonona nkene iimeno hayi mene momeya noohi hadhi mene momeya, ohaga kala ge na omatambulemo ga yooloka. Pethimbo limwe oto adha muAguste aalongwa taya tambulwa ye ye yiilonge okumuna oohi nokukokeka iimeno momeya nenge puDesemba.

Uuyuni wongaashingeyi aanafaalama ohaya longitha ominino oku tekela iimeno yawo. Oominono ndhika hadhi kogekwa komunino gumwe ngoka omunene eta mukuthwa nduno uunino mboka uushona mboka watayakana niimeno.

Omwiidhi ohagu liwa kiinamwenyo, go ohagu longithwa okusiikila pomakota giimeno opo yaaha kanithe omeya. Omwiidhi ogo tuu ngoka ohagu longithwa moku ninga nenge moku kumba oondunda ndhoka hadhi siikile kombanda yomatungo, go ga kale ta ga monika nawa.

Omashina gokulikola uunyandi uutoye ohageendelele ge vulithe omuntu ngele talikola koonyala, molwashoka eshina ohali hogolola owala hoka kapya meendelelo eta lika tonako lyo olya tula moshipakete.

Aanafaalama ihaya tekelewe iikunwamo yawo koonyala ohaya longitha ominino taya kutha omunino omunene etaa kogekeko uumunino uushona mboka hayu tegakana nee moofoola wo tawu zi omeya tawu shamine.

Ino pumbwa we oku kutha ombele wu ye mepya wu ka teye. Monena oku na eshina lyokuteya, ndyoka hali zi pekoteelela lyoshilya nenge tu tye lyoshikunwamo, lyu uka pombanda. Eshina nee ndika ohali vulu okuteya oshindji li vulithe omuntu ngele ta teya koonyala.

Iikunino oyindji ihamu zi naana oshimaliwa shokufuta aaniilonga ashike aanilonga ohaya ifutu yoyene niikonomwa mbyoka taya longo. Omuniilonga ota vulu nee okupewa shimwe shomiiteywamo mbyoka tashi zi moshikunino ye a ka landithe paumwene a mone mo oshimaliwa she shomondjato.

Ngele oohi owedhi kaleke mokandombe ethimbo olindji, ohadhi koko e ta dhi kala dha pitilila, e ta dhi ningi odhindji. Ngele odha ningi odhindji, ohadhi ya nduno kombanda yomeya, molwaashoka odha thinanà mo mokandombe.

Ngele owa hala okumona eopalo lyoshilongo shetu Namibia, talela po omahala ngoka ge na omakulundundu nenge omamanya gi ilonda, e to fuuka. Molwaashoka momahala moka oto vulu oku adhamo iimeno ya mena, nando mo ihamu mono nenge kamu na evi lya gwana okumena iimeno.

Onduli okanamwenyo kamwe okawanawa okutala, katya omagulu omale nothingo ondeendeka. Onduli ihayi petapeta lela pevi , oyi hole okulya pombanda yomiti, sho osho yi na othingo onde. Okanamwenyo okawanawa ngiini hano ee!

Omahangano ngoka haga konakona iikunomwa yomepya oge na omikalo dhokumeneka iikunomwa gumwe gwomomikalo ndhoka okutsika uumeno momeya nenge okutula oombuto momeya dho dhi ninge omidhi e tadhi kuthwamo opo nawa dhi ka tsikwe mevi.

Aanafalama oyendji oyakotoka ngaashingeiyi ohaya kunu uumeno eta ye yi tula muushako uushona eta kalanditha kwamboka kayena ethimbo lyo kuninga iikunino shika omukalo omwanawa gookwii monena oshimaliwa.

Embakumbaku ohali endelele mokulonga nenge mokulima epya li vulithe aantu mboka taya longitha oonani nenge taya longo koonyala. Ngele owa mono ompito nenge wu na okamaliwa ka gwana oshiwanawa wu kuthe mbakumbaku oye wu tule mepya a longe iilonga.

Miilongo ya huma pethimbo lyuutalala iimeno ohayi tulwa mematala niimuna osho wo iilikolomwa yimwe ohayi tulwa momatala opo kaa yi se uutalala. Omatala ngaka ohaga kala nduno omayelele ga ningwa nooplastic oondjelele opo ga vule okumona oonte dhetango dha gwana.

Una aanafaalama yalikola iilikolomwa yomofaalama dhawo oha yeyi tula nduno pothayila e ta yayi yaka yale komatala ,ya vule okulanditha shoka yateya nenge yamona momapya gawo opo ya vule okumona mo iimaliwa yokulanda iipumbiwa yawo.

Aanafalama yoohi ohaya mono iimaliwa mokumuna oohi, yamwe ohaya tula oohi moondombe, yamwe ohaya tungu uundombe wawo momagumbo noyamwe ohaya tula momatemba nenge moongoma eta ye dhi pele mo iikulya.

Uuna to ningi oshikunino shoye megumbo onawa wu thige po omwaka pokati koofoola dho shikunino shoye. Shika otashi ningi oshipu kungoye, wu vule oku enda ngoye wu konaakone iikunwamo yoye. Nuuna toyi tekele to longitha okaketitha kokutekela, oto vulu okupita pokati koofoola.

Eteyo lyoohi ngele lyathiki mwene gondombe ohi ithana kehe ngoka eli popepi naye opo ya vule okuyulamo oohi dhoka dhili mondombe. Aakwati mbano yoohi ohaya topolelwa oohi dhontumba omanga dhoka hadhi hupupo ohadhi pewa mwene gondombe.

Omashina omanene omawanawa molwaashoka, ohaga longo ta ge endelelele, ashike ogena ondilo noha ga pula oshimaliwa oshindji oku keli pangela nenge oku kega pangela uuna ga teka.

Oofaalama odhindji, odhi li momahala ge li komakule, kokule naantu, dho kadhi na naanaa uushiinda. Owu na okweenda omukaakena gwookilometa odhindji, opo wu ka adhe uushiinda uukwawo. Momahala moka ohamu kala mu na omiti dha ziza, hamu kala mu na iiyimati niinamwenyo yomokuti.

Iiputudhilo yopombanda yoyina iikunino moka aalongwa yawo hayi idhewula noku konakona shoka sha tulwamo ohaya tala kekoko lyiimeno uuna yili petango nenge kekoko lyiimeno uuna yali petango nuuna yatekelwa nu una inayi tekelwa.

Namibia oshimwe shomilongo mbyoka yina uushitwe wapumba nowiikalekelwa ,osho wo shimwe shomiilongo shina evi lyatsakanena nombuga, naantu oyendji ohaya zi kiilongo yawo hayeya okutala ewopalo lyeshito lyoshilongo shaNamibia.

Oohi ohadhi munwa omanga ooshuushuuka. Omunafaalama oha kongo mpoka ta vulu okumona uuhi uushona, tewu tula mondombe moka ta kala tewu pele mo okulya. Uuna wa koko ote wu kutha nduno e ke wu landithe, oshoka owa ninga oohi oonenene tadhi vulu okuliwa.

MEtosha omo mokashana iinamwenyo, omuna ehala mboka hapuni iinamwenyo yomaludhi age he.

Ompanda oshimwe shomiinamwenyo yanika oshiponga moNamibia. Ompanda oshili miinamwenyo itano mbyoka ya gamenwa molwashoka omayego gawo ogena ongushu. Ngele owa adhikwa wuna eyego lyompanda ito kala ino mangwapo ngoye wuka tulwe modholongo.

Embungu oshinanwenyo shimwe oshinamakoto noonkondo, kashi hole pokati kaantu sho ohashi ende ashike uusiku. Ngele owa adha she ya popepi naantu nenge nomagumbo otashi ti osha kana nenge sheya po epuko, ohali Ii iikombo nohali vulu okweehameka aantu.

Ongombe shimwe shomiinamwenyo iiwanawa okutekula molwaashoka ihayi pumbiwa esiloshimpwiyu olindji, shampa owala todhi pe omeya iikulya nenge wu lithe mpoka puna omwiidhi ngoye todhi kongele ehala mpoka todhi vulu oku kala hodhi siikilile, otadhi kala owala dhili nawa.

Mombuga momahala gamwe otwaadha muna oondombe dhomeya dha kundukithwa kiimeno ya ziza nawa molwashoka omidhi dhiimeno mbyoka omileka no tadhi vulu okunwa omeya ngoka ge li kohi yevi. Eyepalo lyeshito oshinima oshiwa noshikumithi neenkondo

Omilonga nenge tu tye oondama dhomeya aluhe ohadhi kala dha kundukidha komiti noomwiidhi dha ziza nawa tadhi monika nawa. Moondama moka oho vulu oku adha mo oohi, oongandu niikwameya oyindji.

Aanafaalama yoohi oyendji ohaya kala yu uvite nawa molwaashoka oohi ndhoka haya munu ohadhi ya etele oshimaliwa nenge ohaya mono mo oshindji, ngele oohi dhokulya megumbo, oohi dhokulanditha nenge oohi dhokumuna ishewe ya mone mo oshimaliwa oshindji.

Omahala goku talelwapo ogendji ogeli momahala nenge tutye momakuti moka muna eyimweneneno . Kamuna iinamwenyo tayi endawuka ,kamuna omakudhilo gaantu nuuna wamono oshinamwenyo onge shapo sha pugumako nenge shi iyaka miikwawo.

Miikunino yongashingeyi aanafaalama oye na mo uumpungu woongala. Oongala ndhoka ohaye dhi landitha dhokuninga nenge dhokutula momagumbo, okutula moombelewa, okutula pomahala nokuopaleka piituthi yontumba.

Oohi dhomakende odhimwe dhomoohi ndhoka hadhi humbata omayi gadho mokana. Ngele owa hala okumuna ohi yekende, oto vulu okuya moshana kehe, to tala nenge to kwata mo oohi dhomakende, e to dhi tala momakana ngele omu na omayi ngoka to vulu wu ka tule mondombe yoye, wu kale wo nangoye to mono oohi.

Ngashiingika okuna omagumbo nenge tutye oothayila dhoka hadhi ithwana ta ku tii: oothayila oozizi nenge omagumbo omazizi. Moka omunafaalana ta vulu oku meneka iimeno ye shampa yaadha, ya koko ya ningi omidhi ominene, te ke yi kutha mo nduno e yi tsike mevi.

Iilumbu aantu yamwe aakumithi noonkondo, ohaya zi komavi gawo hoka koEurope taye ya okutalela po Afrika. Ashike oyendji yomuyo kaye hole nande okuenda moohauto, ohaya kala owala taya ende komalupadhi moondundu, moondeyina oshowo momahala ga nika iiponga. Iilumbu iikumithi ngiini!

Omahala gamwe gokutalela po ngoka geli mombuga oga tungwa goopala gatulwa uundombe wokuyoga wuna omeya omayelele gena omatala gomizile oshowo oohotela nomahala mono aatalelipo taya vulu okulala nokulya.

Onduli oshinamwenyo oshiwanawa okutala momeho. Oshina eyala nenge tutye uutotoni mboka wafa uusila wongaya. Onduli oyina omagulu omale , yo ihayi li pevi unene molwaashoka oyina othingo onde. Unene oyi hole okulya kohulo yomano.

Ombuga yaNamibia iitopolwa yawo oyindji oyina omamanya. Komamanya hoka ohaku mene uungala, oomwiidhi osho wo uumuti uushona ashike mboka tawu vulu oku hupa mehala ihali mono omuloka ogundji.

Pethimbo lyokwenye omutenya oha gu kala gwapya unene, shoka hashi eta opo omafo ngoka ge li komiti ga kukute nombepo yi kale tayi pepe. Uuna ombepo tayi pepe omafo ngoka ge li komiti ohaga yagumukako etaga gwile pevi.

Oshilongo Namibia ,oshina eopalo limwe ekumithi noonkondo. Omuna oondundu ndhoka dha silukila nenge toti ,odha ningwa komuntu ,opo dhi kale dhili molupe lwatya ngaaka. Oondundu ndhika, ohadhi nana nduno aatalelipo yokondje yiilongo, mboka tayeya okutala eopalo lyoshilongo shetu.

Okashana kiinamwenyo oke na omaludhi giinamwenyo ogendji mwa kwatelwa uupundja, oosino, oompo, oondjambameya, uudhila, oondjamba, oompanda, oonkoshi, omatotongwe nosho tuu.

Onduli osho oshinamwenyo oshiwanawa okutala, oshina othingo ondeka nomagulu omaleleka, uuna tayi nu omeya ohayi paganyeke omagulu gayo. Onduli kayi hole okulya pevi oyi hole okulya kohulo yomiti oshoka oko taku adha othingo yawo.

Uunafaalama wopaife owahuma komeho mpono omuntu tovulu kuninga okakunino koye kiikalekelwa mothayila , shampa owala wuna omeya, oonte dhetango dhagwana oshowoo ehala mpoka totula okakunino koye.

Ompanda, osho shimwe shomiinamwenyo ya gamenwa moNamibia, oshoka oshi na ooniga ndhoka hadhi vulu okukuthwa ko. Ashike ngele owa adhika wu na ooniga dhompanda, oto yi mondholongo, molwashoka oompanda odha gamenwa nelalakano oku dhi kaleka po, dhaa kane po, dho dhi adhike po komapipi tage ya.

Oondjuhwa dhimwe dhomiinamwenyo iipu okusila oshipwiyu. Ngele owuna oshikuku shoondjuhwa shampa owala todhi tulile ko iikulya, todhipe omeya oshili owala nawa. Ngele owuna ehala lya andjuka onawa wukale hodhi egulula mo dhika pekaapeke dhodhene.

Oshimbungu shoka hashi tangwa taku ti wa oshikwanelago sha adha omeya metemba, haka okanamwenyo kamwe okakumithi noonkondo. Shimbungu oha li owala onyama ye haye naana gwokudhipaga oshinamwenyo ohali po owala yambyoka ya dhipagwa kiinamwenyo iikwawo.

Okadhila okanamwenyo kamwe kena omakoto ogendji. Uudhila kawu hole iiyadhila yawo tayi monika. Uudhila kawu hole omayogelelo, wo kawu hole okukala mokati kiinima mbyoka ya fa ya nika oshiponga. Onkene uudhila ngaashi omakodhi, oto adha wa ka tungila pombanda yomiti puuleka, kapena ngoka ta adha po.

Lyaningine nduno tukae twatya oomwenyo dhaziyalala lyaningine nuusiku wathikana, iilonga yesiku shili po okulala owala. Etango ndyoka shampa lyayimo kapuna ngoka taningi posha.

Ngele owuna okandama ko kumuna oohi, onawa ngele to kala ho wa paleke okandama, ethimbo nethimbo opo oohi dhoye dhi kale mehala lya yela, dhi mene mo meya gena uukolele, dho kaa dhikwatwe koo mbahiteli noo ko mbuto dha kaka ndhoka hadhi kala mo meya.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaa munu oohi omaludhi nomaludhi. Oohi dhimwe ohadhi kala oombishi , ookashushu, oombata nadhilwe. Shika ohashi ya etele iiyemo molwa omaludhi goohi ngaka.

Kiilongo yimwe aanafaalama yoohi ohaya ka kwata oohi dhawo no mambamba. Iimbamba mbika ohayi kala yina oombululu opo kaayi kwate omeya. Ohayi tulwa nduno momeya dho oohi tadhi yimo talyi yelulwa, omeya taga mbombolokamo.

Moombuga odhindji dhaNamibia omu na uundundu nenge omakulumanya ngoka ge li mo giilonda kumwe .Ogendji ogeli pehala limwe to ti ando oga longelwapo komuntu, gamwe oga halakana (ndi li li mpaka ndi li li mpeyaka).Moondundu muka omu na wo uuhwa uushona.

Yimwe yomitopolwa yomombuga oyina omamanya yo oyina uumilonga uushona. Uumilonga mboka ohawu kala owala wuna omeya uuna omvula haloka omanga ngele inayi loka ohawu kala wakukuta.

Opo wu pe oohi dhoye ndhoka to munu iikulya, aluhe owuna oku umbila iikulya momeya. Omathimbo gamwe oto vulu okutula po oowili kutya ohodhipe konima yoowili ngapi nenge iikando ingapi mesiku moka wuna okudhipa okulya.

Ngele owa hala oku kuna ombuto ito longowe nuudhiginini nenge noonkondo dha pitilila muuyuni wopayife. Longitha owala okashina to tula mo ombuto toka tula mevi ohaka fulu nale elambo ku kokene eta ke li file kukokene.

Omahala goku talelapo unene oha ga kala omawanawa go oga tungwa pashinanena. Ngele toyi kehala lyoku talelapo, inda mo mahala ngoka geli mo makuti , omo to mono uutshitwe nkene wuli neopalo lyo matungo.

Uushina wokumwa nenge wo kuheya omwiidhi wo paife uuwanawa molwashoka ngele owekatula mepya lyo omwiidhi goluciano ohaka ningi oongonga dhoka omuntu tovulu wukalandithe nenege togu gongele nawa waningila uuna omvula itayi kaloka.

Ehala lyokutalela po oto vulu okwaatha puna omiti nenge pwaana omiti. Omahala ogendji gokutalela po ogena ookila dhiikunwa ndhoka hadhi longitha oonte dhetango, oto adha ashike dhili pondje mpoka. Omahala gokutalela po ogena uundombe wokuyoga wopashinanena.

Efuta olina omwenyo, kokutya mefuta omuna iinamwenyo oshowo iimeno yina omwenyo, mefuta omuna woo uuwe wuli kohi yefuta oshowo omahooli ngoka haga longwa mo.

Ngele owahala uusila, oombuto dhokukuna, omakunde, oomboga, oofukwa niinima yimwe yo pamuthigululwakalo inda komatala. Komatala ito adha ko owala iikunwamo nenge iilokolomwa yomomapya niikutu yokuzala oko toyaadha.

Omahala gokutalelwapo ogena oondombe nenge uundama wopashinanena. Omahala goludhi nduno ohaga kala gena omeya taga monikila. Uuna ngele wathikama pehala nduno kohi oho kala wuweteko. Ohaku kala kwayela kwaana nando osha.

Ehumo komeho sho lyeya, aanafalama oya mona uushina wokukuna, okashina haka ohaka suukululwa owala pombanda, totula eembuto mokalambo hoka kelimo eto tula moofola, shino oha sheendelele ihashi manapo ethimbo shafa okukuna koonyala.

Oompanda nande dha pumba moshilongo shetu, otudhi na dho odhili megameno, ngele omuntu okwa adhika nomayego gompanda oha tulwa mondholongo yaaluhe opo a fute ondjo ndjoka a yona yokuyuga ompanda omayego gayo.

Omatama ogamwe gomiikunomwa mboka hayi itangele kiitayi. Ngele owa hala omatama goye ga mene meendelelo nenge ga tule ko meendelelo, ga kogeka owala kiitayi we ga mangela ko, e taga mene nduno gu uka pevi, go taga tula ko iiyimati meendelelo.

Uuna oohi dhakala mondombe ethimbo etadhi kokelemo mwene gwondombe oha ithana he aakwashigwana yomomudhingoloko yeye yemukwathele okunetamo oohi noonete po nee tapuzi shoka teyapepo naashoka taka landitha.

Omunkulofuta gwaNamibia ogo gumwe omuwanawa okutala noonkondo. Aatalelipo yo kondje yiilongo ohaye ya okutala nkene evi lya tsakanena nefuta moNamibia ohaya adha po nduno omakulumanya po pamwe opu na wo evi lyomombuga.

Ehangano lyoGodwana, olyo limwe lyomohangano ngoka haga wilike omahala gomatalelopo moshilongo. Omahala ogendji ogeli kokule gi ikalekelwa, geli kokule nomakuyunguto noopate. Naamboka ha ye ya okutalelapo, ohaya kala ya nyanyukwa molwaashoka kapu na omapiyagano gasha.

Mombuga kamuna nande omeya gasha kamuna omiti mo ihamu dhikwa omagumbo. Ombuga ehala lya mbwalangadja nopoompito odhindji ohayi kala yina ombepo tayi pepe.

Omahala ogendji go kutalelapo ogena omaludhi giinamwenyo shimwe shomii namwenyo shoka ndihole uuna tandi yi komahala hoka Ongolo, Ongolo oya tya omayala omaludhe nomatookele. Ohayi kala tayi monika nawa oshoka no hayi kala onkumithi okutala shashi kushiwo ngele ontokele nenge ondudhe .

Ombuga ya Namibia ehala limwe ekumithi noonkondo. Kayina omiti ashike iinamwenyo ngaashi uuwandje, oonkoshi, omakakala noshowo omambungu omo toga adha. Mombuga noonkshi omodhili oshowo oondjamba.

Ngele owuna ehala lyagwana onawa uuna toningi okandombe koye koohi wukatopole momala ga yooloka, waninga kutya mumwe omuna uuhi uushona, mumwe omuna oohi oonene na mumwe omuna oohi dhoka tadhivala omayi opo dhivule okuvala uuhi uushona.

Omahala goondundu, iha mu adhika lela omiti omileka, ngaashi momahala moka kaa mu na oondundu mu li. Moondundu iha mu mono omeya ogendji. Moondundu ka mu na evi ewanawa lyokumenà iimeno.

Osino oyo yimwe yomiinamwenyo ya simana noya talikaka ko yina ongushu mo Namibia. Iimaliwa yetu oyina omathano goosino osho woo oshihako shoshilongo shetu nasho oshina omathano gosino.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka itano ya gamenwa menenevi Afrika. Oondjamba ohayi kala mombuga dhimwe ohadhi kala miikunino yiinamwenyo. Oondjamba dhomoombuga odhindji oontokele sho osho haku tiwa ondjamba ontokele.

Iishana yimwe kayina sha omiti yo kayina omwiidhi. Iishana mbika ohayi kala yina ombepo owala tayi pepe, nuuna to endemo owuna oku sa ombepo molwaashoka kapuna omiti dhi keelele ombepo kayi yeko kungoye.

Mombuga yaNamibia, oshitopolwa shawo shimwe oshi na omavi noshitopolwa shimwe omakulumanya giilonda. Omakulumanya ngaka ihaga iinyenge, ashike ngele owayi ko kehala hoka owu na okusa uutalala nombepo molwaashoka kaku na nando omiti.

Omahala nenge tu tye kiitopolwa mbyoka yi li popepi nomulonga moNamibia, oku na omahala gomatalelopo noohotela moka aatalelipo taya vulu okulala. Gamwe gomomahala ngoka oga tungila kombanda yomeya neopalo lyawo ewanawa unene okutala.

Ompanda oshinamwenyo shimwe oshikumithi sho oshiwanawa mokutala. MoNamibia omuna omaludhi gaali goompanda. Oompanda oontookele noompanda oonduudhe. Oompanda dhika odhili nduno momahala moka dha gamenwa. Dhili kokule naayugi yomayego goompanda.

Okadhila okanamwenyo kamwe oka kumwithi nonkondo nande kena omawawa omashona, okadhila otaka vulu ku tunga oshihadhila shako, okadhila taka vulu oku kalela omayi gako noku ga gamena kiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga.

Aanafalama oyendji oyakotoka, oyaninga uuntopa wokutaagulukila momahala moka muna omilonga. Uuntopa mbuka owahongwa miiti etawu mangelwa kumwe noombale/nomihuya. Uuntopa mbuka ohawu kala nduno wuli momithitu kokule nomihauto opo waa ha mbonyagulwe po.

Omahala gokutalela po otage kufuula noonkondo molwaashoka oga tungwa gayooloka, nogendji oga longitha iinima oyindji. Omahala gamwe oge na oondunda dhatungwa nomwiidhi, dho dhimwe odha tungwa owala nomiti, dhimwe odhi na iilondelelo yo opala noonkondo.

Omahala gokutalela po ogendji oge li kokule naantu nenge nomayinyengo gaantu, opo aatalelipo ye ye ya vululukwe nombili yo ya kale ye li meyimweneno pwaa he na nando epiyaganeko lya sha.

Omamanya gamwe omakumithi oku tala. Oto hala kutya emanya ndika olya tente kwapo komuntu, ashike mokulitala enene no kapuna omuntu ta vulu oku li humbata. Eshito lya kalunga ewanawa ngiini oku tala.

Muuyuni wanakanena aanafalama ihaya longitha omake gawo mokulonga omapya molwaashoka oku naomashina ngoka ga longwa okuya kwathela miilonga iidhigu, tu na ngaashi eshina lyokuteya, eshina lyokulima, eshina lyokupulula oshowo eshina lyokutsika nenge lyokukuna oombuto.

Aanafaalama oyendji yoohi ihaya longo lela nuudhigu uuna tashiya pokulikola nenge pokukwata mo oohi dhawo momeya molwashoka ohaya ithana owala aashiinda naapambele yawo yeye yakwathele yo ihayeya futu nokuli iimaliwa, ohaye yape owala oohi dhoka yakwata.

Aanafaalama yomakunde gokuninga okoothiwa oye li unene miilongo mbyoka yi li haandiyaka yaAfrika ngaashi koKenya, Nigeria, Ethiopia oshowo koDaar Es Salam.

Oondjuhwa hadho adhike hadhi vulu okumunwa, oombaka nadho ohadhi vulu okumunwa shampa owala wuna ehala moka tovulu okutendulila omayi goye , oto vulu okukala wuna ofaalama yoye yoombaka noondjuhwa.

Uuna oohi dhakoka mokandombe ethimbo mwene gwondombe oheya nduno tedhi kwatamo ye avule oku opalekamo nenge atulemo omeya gamwe, omathimbo gamwe uuna taya opalekemo oohi dhimwe ohedhi kuthamo etedhi landithapo, tedhi pepo aashiinda nenge tedhi aneke pomutenya dho dhikukute

Oshiwanawa ngele wa tameke oka kunino koye megumbo, wuthigepo omahala poomwaka dhoofola moka muna iikunwamo opo wuvule okukala to ende mokati kiikunwamo yoye wa manguluka nenge tovulu okwii konakona pwaa hena omayimbo gasha.

Aanafalama yondjushwa muuyuni wo paife Iha longo we nuudhigu, ondjuhwa Ihadhi tulwa wala koshikuku tadhi tu lilwako omeya tadhi Kala tadhi tulikwako iikulya ethimbo nethembo, Oondjushwa dhika oha dhi Koko nduno meendelelo dho oha dhi Vala omayi omnene.

Omambakumbaku ohaga sile omapya oshimpwiyu. Muuyuni wopaife oku na embakumbaku lyokukuna, embakumbaku lyokuteya, embakumbaku lyokuhelela oshowo omambakumbaku gokulikola iilikolomwa ngaashi iihakautu niikapa.

Oondjuhwa oombwanawa okumuna nokusila oshipwiyu, molwaashoka kadhina iilonga oyindji, odha pumbwa owala okukala mehala lya yela, moka tadhi tulilwa mo omeya niikulya, mo tamu kala hamu opalekwa ethimbo nethimbo.

Mokashana kiinamwenyo omu na ondombe ndjoka hayi nuwa kiinamwenyo ayihe. Olundji pethimbo lyokomatango ngele wa hala okumona oondjamba noonkoshi, ndele owu li mokashana kiinamwenyo, inda owala mpoka pu na othithiya nenge ondombe, oto mono omaludhi giinamwenyo, ge ya okunwa omeya.

Omahala gokutalelapo ogendji ogena iinima yaza muushitwe , iipundi yokukala omutumba, oombete dhokulala, iitaafula yokulila, omatala gokugondja oshowoo omatungo gamwe ogatungwa niipeleki yomwiidhi nenge yakumbwa nomwiidhi.

Okulongitha mbakumbaku omukalo gumwe gwokuhupitha ethimbo noonkondo dhaantu. Shampa owala wa tula mo mbakumbaku owili yimwe nenge mbali lyo epya lyoye olyapwa nale shiliko oku teya owala nenge tutye oku kuna nokuhelela niilonga yilwe ishewe yomepya.

Ompanda oshimwe shomiinamwenyo ya simanamoNamibia molwaashoka oya pumba muyuni naantu oyendji ohaya mbomboloka tayazi kiilongo yawo ta yeya oku tala ompanda nayimwe yomiinamwenyo yomo Namibia. Ompanda oyina oluwinga ndoka taluvulu oku ehameka omuntu uuna wa hedha popepi nayo

Omahala ogendji ngoka ge li komunkulofuta unene tuu ngoka ge na omamanya oge na omamanya haga kala ge li miitandu, molwashoka omeya sho taga idhenge komamanya otaga tatula omamanya go gamwe taga hokwa nokuli komeya taga ningi oombululu.

Mondombe yoohi oto vulu okutula mo okatenda moka wa tula oohi opo kaadhi tondoke nenge dhiihane nondombe ayihe. Okatenda haka oho ka tulile mo nduno omagulafula opo ka vule oku kala ka kaama kombanda yomeya.

Omahala gokutalela po ogendji inaga tulwa mokati kaantu. Go oge li moofaalama, nenge momahala giikalekelwa ge li kokule nomayogelelo, opo aatalelipo ye ye ya kale ya vululukwa, yo oye li meyimweneneno ewanawa.

Ngele owa hala okuninga oshimaliwa ashike ihozi popepi nondombe oto vulu okutholoma okandombe koye moka wa tula mo oohi. Shampa owala hodhi pele mo iikulya dho odhi li momeya, otadhi koko owala. Oohi oombwanawa nokulya.

Aanafaalama mboka haa munu oohi, ohaya adha oohi unene moondombe dhawo. Oohi ndhino ohadhi koko shapitilila molwaashoka ihadhi kuthwamo omeya dhika landithwepo nenge omathimbo gamwe mwene gofaalama oha ningi ethimbo ina yuulamo oohi dhe.

Aanafaalama yoohi ohaya kala yeli melago molwaashoka uuna ethimbo lyeteyo lya thikana, aakwanezimo naamboka yomomudhingoloko gwawo ohayeya kwathele opo ya kuthemo oohi momeya, shika ohashi eta nduno yeya fute owala nando onoohi ihaya pewa nande oshimaliwa shasha.

Oohi oompu okumuna muuyuni wopaife. Aanafaalama yoohi ohaya tula wala omeya noohi muundombe mboka ya ninga yoyene momagumbo gawo yo ta ye dhi pele mo iikulya, nongele odha koko ohaye dhi kutha mo , e ta ye kedhi landitha ya mone iiyemo yoku ikwathela.

Ombuga kayi shi lela ombwanawa ku kala, lyo kalishi ehala lyokutunga omagumbo molwaashoka omwa mbwalangandja, mo kamuna omiti dhoku keelela ombepo. Ngele owa tungumo egumbo lyoye, itali kala po nokuli ethimbo oli na okuteka po molwashoka ombepo ndjoka tayi pepe mombuga ondhigu molwaashoka ka mu na omiti.

Omahala ogendji gokutalela po kageli nana mokati kaantu oyendji moka muna omayinyengo ogendji nomaweelelo, oshoka aataleli ohaazi kiilongo yawo hoka kuna omakudhilo yeya kiilongo hoka kwaana omakudhilo unene tuu moNamibia omahala gokutalela po oge holike kaantu yokondje yoshilongo.

Uuna omeya gadhenge kombanda yomamanya, omamanya ohaga tatuka e taganingi uumanya uushona mathimbo gamwe omamanya ohaga ningi nomakoololo omanene shaashi oga hokwa komeya, shika ohashi monika owala komahala goondundu nokomikulo dhefuta hoka kuna omamanya.

Muuyuni wanakanena aanafaalama oya kotoka, yo oyuuviteko. Oye hole okukonakona iimuna yawo nuuyelele mboka yalongwa. Miimeno ohaya konakonamo ,taya toolamo nokutonako uupuka mboka tawu lipo iimeno, yo taya tala iimeno mbyoka inaayi pumbiwa.

Uumeno wumwe womombuga uushona Ihawu koko lela wukale wuthike pomuthika gwoondundu, ohawu kala owala uushona molwaashoka owuna omudhi omishona ohawunu owala uumeya uushona.

Iiti kayi shi ashike yokudhika omalukalwa, ashike iiti otayi vulu okulongithwa okutulwa kombanda yomilonga, onga oontopa, opo aantu ya vule okutaaguluka taya yi kehala limwe, inaya lyata nando omomeya.

Uundama woohi mboka waningwa kaantu yoyene owapumbwa okukala wuna ominino dhoka hadhi tulamo omeya nenge hadhi pombelemo omeya. Omeya gomoondama aluhe ogapumbwa okukala taga lundululwa opo oohi kadhi se dhokaadhi kwatwe koombakiteli.

Uuna wa hala okuninga oshikunino shoye, konga owala oothayila dha kola niitenda ya kola e to dhike kehe mpoka wa hala. Ino pumbwa okulongitha ehala enene, shampa ashike wu shi kutya owa hala okukuna shike ngoye owu na ondungethaneko yi li nawa.

Uuna omvula ya loka oyindji omeya ohage ya miishana e ta ga udha iishana. Shika ohashi eta nduno opo omagumbo ga ye kohi yomeya nenge ga kuungululwe po komeya.

Pomahala gamwe mo Namibia otovulu oku adha puna ondombe nenge efuta nenge omulonga gomeya. Ehala ndono ohali kalan lya talamenwa nduno omiti molwaashoka pudho opuna uututo omiti otadhi vulu oku menapo.

Muuyuni wo payife aantu ihaa tekelewe iimeno koonyala ashike ohakukuthwa owala uunino wuutenda mboka hawu dhikilwa mokati kiimeno, uupayipi mbuka ohawu dhingoloka wafa okadhiingoloka etawu tekele iimeno ayihe.

Muuyuni wopaife okuna omashina ngoka ga longwa ko goku tsika iimeno muupoto uushona. Iimeno mbyoka ohayi ningi mo nduno omasiku tayi silwa oshimpwiyu nokonima tayi ka kuthwamo yi vule okutsikwa mevi. Omashina ngaka ogeli owala moofaabulika oonene.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya monoko uuwanawa owundji koondjuhwa dhawo. Ohaya vulu okumonako onyama yokulya, ohaya vulu okumonako woo omayi yo ohaya monoko woo ondjuhwa ndhoka taya ka landitha ya monemo iimaliwa.

Aakonaakoni yomuuyuni wo paife ohaya vulu oku meneka iimeno momeya. Shika ota shiti, pehala lyoku tula oshimeno mevi oshimeno ohashi kunwa owala momeya sho otashi mene. Ashike ohashi kwata ethimbo oshoka omidhi ihadhi tsapuka naana pokuma pwaana evi.

Kaandje okanamwenyo okanamakoto kehole okwiikalela okwakeke, ngele oweekaadha mombunga ototi owala okambwa ashike kakeshi okambwa nande okaza owala mezimo lyuumbwa. Kaandje ohaka nyantuka ko okena ondambo itokakwata nuupu nongele inokotoka otakavulu okuku kwata kolutu.

Aanafaalama yoohi ihaya nete mo oohi adhihe moondombe uuna ethimbo lyeteyo lya thiki, aawo, ohaya kutha mo owala oohi dhimwe, ndhoka taya ka landitha, taya ka lya. Oonkwawo ohaye dhi shunitha mo, opo dhi vule okuvala omayi mu kale ishewe mu na oohi odhindji.

Ekodhi oshinamwenyo shimwe oshikumithi noonkondo, kali hole oku kala mpoka puna iinamwenyo iikwawo. Aluhe oto adha owala lya nambela kokule nenge pomiti ndhoka dhaya muule mombanda. ekodhi ohali yakula po uuyuhwena nomakoko pevi.

Ehumokomeho sholyeya nokulonga okwa ninga okupu unene tuu kaanafaalama yuunamapya molwaashoka, oyena omambakumbaku ngoka haga longithwa okupulula momapya gawo. Shika ohashi hupitha ethimbo, iimaliwa noonkondo.

Uuna omvula ya loko nawa nenge ya pitilila miitopolwa oyindji ya wambo, omagumbo no mahala goma lukalwa oha ga adhika nee kohi yomeya. Noondombe ohadhi udha sha pitilila, shono tashi eta omeya ga kunguluke sigo omo magumbo.

Aanafalama yopashinaena oyendji oya tya iikunino momagumbo gawo, ohaya landa nduno oothayila onene eta ye dhi sikile kombanda yiikunino. Ohadhi kwathele opo omeya kaa ga kane mo mevi.

Ehumo komeho shi lyeya olyeetelele omashina ngaashi omashina gokulonga momapya, eshina lyokuteya, eshina lyokupulula, niikwawo yagwedhwapo. Mongaashi ngeyi komambakumbaku ohakutulwa omashina gamwe kaageshi gokupulula.

Kiitopolwa oyindji yokuuningino wa Namibia ohayi kala ya talala unene pethimbo ndika lyokufu. Aanafaalama ohaya si oshimpwiyu opo ya lande iifo yotee, yo iikapa yawo niikombo yi kale tayi ningilwa otee kaalithi.

Meshito iinima ayihe oya pumbwa iikwawo ngaashi owala ondjuhwa yonkadhi oya pumbwa ekondombolo opo yivule okuninga omayi. Onke ano ofaalama yoondjuhwa ohayi kala yina omakondombolo noonkadhindjuhwa miikuku yawo.

Omahala go ku talela po ogendji oge na oondunda nomahala go ku vululukiwa giikalekelwa ge li kokule niinyanga iinene moka hamuthikile aantu ayehe, gamwe oha ga kala ge li kombanda yoondundu, omakwawo oha ga kala ge li moluhwa moka mwathitakana nomwa mwena nawa.

Aanafaalama yoohi ohaa tula oohi dhawo muundombe moka haye dhi pele mo iikulya, haye dhi sile oshimpwiyu nethimbo lyawo ngele odha koko ,ohaye dhi kwata mo etaye kedhi landitha po.

Ombuga ehala limwe ekumithi unene nduu ehala ndoka lina oondeyina dhomavi giilongela. Oondeyina dhomavi oto adha dhili momukalo omukumithi toti odha thanekwa komuntu ashike eshito lyowala.

Momahala ngamwe ngomendundu omuna oopate dhoka tadhivulu okupitwa miyenditho, ngamwe kangena nande upitilo washa onkene ngele omuntu wahala oku ngatalelapo otoyi owala kepadhi tolongitha uyalita mboka tamupewa kakonakoni mboka yomahala ngoka nenge twende owala mombwalangandjo ngowala shapa owala wuka komeho.

Uuna oohi dha koko, aanafaalama ohaya pombo mo omeya mondombe opo ya vule okudhikwata mo adhihe nuupu. Ohamu yiwa nee nduno kuyamwe ya zala omatyupa, yamwe taya yimo noonete yo yamwe taya kwata noonyala.

Oondundu dhimwe ka dhi shi lela oonene nenge oonde, nongele owa hala oku pita mo oto vulu wala oku londa kombanda yondundu hoka e to yi taakana e to yi kombinga hwiyaka. Shika otashi ulike kutya omahala ogendji gomoNamibia oga yooloka nonande haga monika ga faathana momathano.

Okumuna oohi kaku shi naanaa oshinima oshidhigu. Ngele ku na ondombe, oto vulu okulanda oothayila dhokwakola kaadhi na oombululu, e to tula mo omeya, opo wu tule mo nawa oohi dhoye. Shampa owala wu na iikulya yokudhi pela mo, oshi li owala nawa ngaaka.

Ombuga oyo ehala lyimwe lya mbwalangandja ,ombuga ihayi mono omuloka gwa gwana . Onkene iimeno yo mombuga ihayi kala izizi ,ihayi kala iile yo ihayi kala oyindji, omolwashoka ka puna omeya ga gwana okuyi kalekapo.

Aanafaalama ohaya sile oshimpwiyu ya kale ta konaakona iikunwamo yawo ethimbo nethimbo. Ohaya vulu oku helela, nenge oku kutha ko uupuka mboka wuli kiimeno, molwaashoka otawu vulu oku lyapo iimeno, nenge wu yipe omikithi.

Ino enda ino tala ! Monamibia omuna omahala ogendji goku talelapo. Omahala mpoka oondunda dhokulala dhatungwa nomwiidhi ,Oondundu ndhika ohadhi kala nduno dha palamena nenge dha taalela moondundu ashike oko owala wahala okutala.

Kokashana kiinamwenyo ohaku nuwa komaludhi giinamwenyo ya yooloka oto adha oondjima, oonduli ,oongamelo, oondjamba ,oongandu adhihe dha mboloka dheya okunwa. Ethimbo dhihole okunwa ethimbo lyokomatango.

Uuna wa hala okuninga oshikuku shoye shoondjuhwa ino kwatakwata ka lande owala uuyuhwena woye mboka wa kokekwa nale kuyakweni e to wu tula koshikuku kehe wala ku na uuyelele wa gwana ngoye otowu peleko omeya niikulya ya gwana otawu kokeleko ashike.

Uuna efundja lya adha iitopolwa oyindji yo konooli, omeya ohaga kunguluka nduno, ga lamba oondoolopa noondoolopa haga kala ga lambalala omagumbo noosikola. Shika ohashi eta oosikola dhi pate, naantu ya tembuke, ya ye pomahala mpoka pwa fa pu na omitunda.

Omashina gopayife ota ga vulu oku kala taga konakona iikunomwa ngele yili metala moka hayikunwa unene tuu ndjoka yakunwa mo mukalo gokukuna iinima momeya kaapuna evi lyasha, omashina ngakaa ohaga longitha nduno olusheno nohaga konakonwa kaantu.

Uuna toka talela po mokashana kiinamwenyo onawa wu kale wa kotoka. Ino zamo mosheenditho sheni moka muli molwaashoka oto vulu oku tsakanena niinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga e ta yi ku monitha oshiponga nenge yiku ehameke.

Omahala gokutalelapo ogendji ogeli kokule, meyimweneneno, pokati koondundu nenge pokati koluhwa mpoka ihaa pu endaayenda aantu. Omahala ogendji oha ga kala ga dhingolokwa komiti ndhoka tadhi gandja omizile kaatalelipo.

Uuna ethimbo lyokuteya lyathiki aakwanegumbo naashiinda ohaya kutha oontungwa moka taya ka teyela iilya ano tango ohaya hoko iilya moontungwa yathikama opo iikwawo woo yigwanemo mbi tayi kala ya lala.

Aataleli po yokondje yiilongo ota yeku kumitha noonkondo molwashoka ohaya taakana iilando niilando nomanenevi yeya okutala oondundu nomamanya gomoNamibia. Oyendji ohaye ya nduno taya londo, taya konaakona.

Moondundu ka muna lela ehala ewanawa noku ninga omagumbo, molwashoka oondundu ohadhi kala dhili kumwe. Ku yimwe yili kombanda yonkwawo, ano ka puna lela evi lya elekana mpoka omuntu ta vulu oku tunga egumbo.

Ehumo komeho nande eewanawa, eewinayi molwashoka olyee ta omashina ngoka ga pengena po aantu. Twadha nokuli poompito dhimwe omuntu ta kanitha iilonga ye, molwashoka kiilonga oku na eshina ndyoka ha li longo talyeendelele lyimuvule.

Una omvula ya loka niishana ya udha omeya, noondomba dha udha komufwata, omeya ohaga kunguluka nduno ga uka momagumbo taga fundjaleke oosikola, omalukalwa, iipangelo noshotu. Shika ohashi eta aantu ya taukemo momahala gawo, ya uka komahala hoka inaku sulukila opo ya ka holame omeya

Opo aanafalama yoohi ya vule okukutha mo oohi moondombe dhawo ohaa kutha okashina e taya pombo mo omeya ngoka. Ohamu thigwa owala uumeya uushuushuuka moka tawu vulu okukala e wete oohi adhihe e tedhi kwata mo nawa.

Onduli oshinamwenyo shimwe oshiwanawa okutala, sha tya omagulu omale nothingo ondeendeeka. Onduli ihayi li olundji pevi, ohayi li owala kombanda yomiti hoka ku na omafo haga kala ga ziza nawa.

Muuyuni wongashingeyi aanafaalama ihaa longowe omapya gawo komake, ohaya longitha omambakumbaku gopashinanena . Omambakumbaku ogeli pomaludhi ngaashi ogokuheya omwiidhi , ogokupulula, gokukuna nogokuteya iikunomwa.

Okumuna oondjuhwa, kaku shi oshinima oshidhigu. Shampa owala wu na ehala moka to vulu okuninga oshikuku shoondjuhwa dhoye, e to shi tula naanaa iipeleki, opo oondjuhwa dhoye kaadhi lokwe. To kala ho dhi pele mo iikulya nomeya ga gwana.

Ombuga oshinima shimwe oshikumithi noonkondo. Nande kayi na evi ewanawa lyokumena, oto adha mu na uumeno uushona mboka wa mena. Ashike uumeno mboka ohawu kala uufupi molwaashoka nomuloka gwopomahala mpoka ihagu kala lela ogundji.

Ngele owayi pehala lina uumanya, oto vulu oku adha po omamanya ngoka ga tandulwa kaantu mboka hayiilongo nenge haakonaakona omamanya. Ohayega tandula nduno nelalakano lyokugalesha nokutala kutya ogethike peni nogoludhi lunipo.

Oofambulika dhopaunamapya dhimwe odhina omashina omakumithi eshina halivulu okutekela nokukonakona iikunwamo mbyoka yili moofambulika yopaunamapya ,shika otashulike kutya uuyuni wahuma komeho.

Komatala ohaku landithwa iinima ya yooloka yomaludhi giili nogiili ngaashi uusila, iilya, oongaya, omakwa, iitowalekithi, oomongwa osho woo omauhutu nomau sila gamwe giili.

Ongolo oshinamwenyo shimwe oshikumithi mokutala oshina omayala omaluudhe nomatokele to hala nokutya nokuli opwali omuntu ete shi thaneke omayala ngaaka.

Uuyuni sho wa huma komeho, nomikalo dhokulonga omapya odha yooloka. Mopaife aantu ohaya tula pamwe iilya nomapungu osho woo shimwe ishewe shomiikunomwa ngaashi uunwamundesha, oomboga nenge omanuwa ayihe mepya limwe, ya kunwa pethimbo limwe yi vule okumena ya mone iipalutha.

Muuyuni wo payife aantu iha kala we owili nowili yalangeka ombunda momapya . Momapya ohamu tulwa omambakumbaku. Embakumbaku ohali ningimo owala owili ndatu dhoka dhi thike pilonga mbwoka yali yina oku kala ya longwa omasiku nando okuli ga heyali , ehumo komeho ewanawa ngiini .

Ehwiyu okadhila kamwe oka kumithi nonkondo, ehwiyu ohali ende owala uusiku ihali monika nanawa omutenya, ehwiyu olyina omeho hagatala kokule lyo oha lili ombuku.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu okutekela iikapa yawo ohaya fulu owala omikanka pokati kiikapa yo otaya tilepo omeya. Omeya ohaga kunguluka nohaga kala ga talama moka uule wethimbo.

Omiti dhimwe omile dhili mombuga otwaadha dhina omakota omanene. Omakota ngono omiti ohadhi pungula mo omeya ethimbo ele. Shika ohashi dhiningi, opo dhikale mombuga nande kamuna omuloka omiti ndhika ohadhi teke omeya etadhi sikile omidhi dhago.